Enhandha nga ku nhandha kunho kuliku elyato, kulyato kunho kutyaimeku abantu bali kulya bulamu era nga elyato linho liliku akagoye ghangulu olunenhe.

Ennhandha bwaguga nga kunhandha kunho kuliku elyato. Elyato liriku abantu abatyaimeku ekiraga nti abalitambulira kulyato linho emberi enho eriyo obuti buti obuli kumpi nh'amaadhi.

Ennhandha bwaguuga. Nga kulubalama lwayo ele nga ku lusozisozi, kuliku amayumba ge bazimbaku. Ela mu maadhi mulimu abantu abali kughuga.

Omuvubi, omuvubi onho nga ali kumpi nh'elyato lye. Ela ayambaile empale ndhilugavu nhi vesiti endheru. Omuvubi onho alinha byali kuta mu buveera.

Ennhandha, kunhandha kunho kuliku omukono embali enho nga gugemye eirobo eizugu. Eirobo linho likozesebwa okugema engege nga era ligema engege ndhala ndhala.

Eisudhe. Eisudhe linho lyonalyona nga lilugavu. Nga ela eisudhe lino lityaime ghansi mu nsiko. Ela eisudhe linho kisolo kya munsiko.

Omukazi ayambaile egomasi nga yesibye nh'ekitambaala ku mutwe. Omukazi onho ali nh'abaana be mu nnhimilo. Ela nga bano bali kudhuba mu kabbegi ghaibwe. Embali ghaibwe ele eliyo eisubi.

Ebisolo ebyomumaadhi ebisolo bino binhenhe inho era ebisolo bino bisobolo oghuga bulungi mumaadhi gano, ebisolo bino bingi inho nga era amaiso gabyo gali kungulu n'enhindho dhadho dhiboneka kungulu okughera bulungi.

Enhimilo enenhe einho, enhimilo eno yamadhaani, madhaani gano gakaali mato ara nga bwegakula baganoga bagatwara bagasogora saawa dhino tuganuwira ku kyayi.

Akamuli akalinha langi edhaka yakanha, akamuli kanho kalinha langi eya kakobe era nga edhuki eri guluka eri kwidha ku kamuli kanho kuba langi enho esikiliza endhuki okunona ku omudhenene.

Oluguudho olwa kolansi olunhene nga mulugudho kinho kuliku akamotoka akali bitilaku kumbali kwo luguudho kunho kuliku ebisiminti nhe kyuma ekya ghulamu olugudho lunho, emberi ere eriyo amayumba aga kalina amangi.

Abatembeyi abatunda eby'okulya, ng'ela eby'okulya binho bali biguza abantu abali mu bbaasi. Bbaasi dhino dhitela okwemelera ku bifo binho einho, abantu nga bakooye bendha okufunhaku eky'okulya.

Omubisi nga guyuyibwa agho omubisi gunho bagulya era nga gukolebwa endhuki omubisi gunho gukola nga obulezi.

Emikonho gyo muntu nga gili takula mwi'taka, eitaka linho kyali takulamu balita mu bibawobawo era nga balitegeka bulungi inho. Mwitaka kinho mulimu obusimbe obutontono.

Elyto bwaguuga nga elyaato linho lili ku maadhi, elyaato linho balikozesa okutambuza ekontainha edhe byamaguzi okuva munsi endala mpaka munsi eyindhi.

Ennhandha, ennhandha enho erinha amaadhi amalungi agatukula era kunhandha munho mulimu obusozi sozi bwidwire eisubi elya kilagala nga era bugibonhesa obulungi.

Engoye nga dhakutundha era nga engoye dhinho dhabughangwa, engoye dhinho dhirimu langi langi edhendhaghulo.

Omusaadha, omusaadha onho nga abeese amatooke amangi ku kagaali ke. Amatooke gano ga nkota ela nga mabisi. Omusaadha onho availe enkofiila nh'esaati ey'amakono amaghanvu. Einhuma ghe eliyo abasaadha babili abali kwidha nh'omukazi ali kugya mule, kwotaile nh'amayumba amangi agali eihuma ghaibwe.

Omwana omusomi, omwana onho nga alikumuka aye nga agemye ekitabo mungalodhe era nga ayambaire esaati endheru nhi sikaati ya kitakataka. Omwana onho ali lumukila mu busubi nga ere kumbali ku ere eghala eriyo emiti.

abasaadha ababili abasaadha banho balaga nti batyaime ela nga baghumuile alingilile ekile obuile bwa igulo igulo agho.

Omuvubi nga ayemereire ku lyato lye erisimbibwa kulubalama olw'ennhandha nga era mu lyato muno mulimu obutimba obungi obugema engege era nga omuvubi ono afunziza ku mpale ye nga avaire nhi vesiti endheru.

Abasaadha nga bali mukifoo kyebawekezamu edhigi n'adhinisa ag'ebyuma era nga omu kubasaadha bano alipima n'okusala ebyuma ebigya okukozesebwa okola edhigi n'amadhinisa.

Eisabo, eisabo linho nga inenhe inho era nga bakiserekesa eisubi bulungi inho okuva ghangulu paka ghansi. Oluya lweisabo linho lutukuvu era luzilaku busubi bungi inho, emberi enho eriyo ekisa ekya ghulumpwa obulungi kumpi nhe'sabo einhuma ere eriyo emiti.